Dhukkuboonni daddarboon kun egaa akkuma beekamu karaawwan garaagaraatiin nama tokko irraa gara nama biraatti daddarbuu danda'u. Fakkeenyaaf wal tuttuuqqaan, hafuuraan fi karaawwan baay'ee baay'een daddarbuu danda'u jechuudha.

Manni barnoota daa'immanii egaa daa'imman naamusa qabeessaa fi amala gaariidhaan akka guddataniif ga'ee guddaa qaba. Fakkeenyaaf daa'imman hiriyyoota isaaniitiif achuma keessattiyyuu haala kamiin akka taphachuu qabanii fi hojii garee hojjechuu akkamitti akka hirmaannaa hawaasummaa akkamitti akka baruu qaban kan itti baratanidha.

Fayyaa ilkaanii: Fayyaa ilkaanii jechuun fayyaa ilkaan keenya yookaan immoo fayyaa ilkaanii yeroo jennu egaa afaan keenya keessatti wantoota jiran arraba keenya daaddee keenyaa fi wantoota afaan keenya foonota gargaraa afaan keenya keessatti jiran hunda kan of keessatti qabatudha. Fayyaa ilkaanii jechuun egaa fayyaa kunuunsa ilkaanii yookaan immoo fayyummaa ilkaanii jechuudha.

Fayyaa sammuu keenyaa eeguudhaf egaa waanti bu'uuraa tokko inni jalqabaa hawwaasummaan hojjeta ta'eefii kunuunsa naannoo keenyaaf goonee haala qilleensa mijataa ta'e tokko uumuudha. Kana gochuuf immoo lammiileen kam iyyuu dirqama qabu.

Fayyaa ilkaanii jechuun egaa akkuma beekamu kunuunsa ilkaan keenya af nuti taas isnu yookaan immoo itti fufiisaan ilkaan keenya qulqulluu fi fayyaa-qabeessa ta'ee haala kamiin akka itti fufuu qabuu fi yeruu dheeraadhaaf ikaan keenya qulqullinaan eegamejireenyi isaa yookaan immoo osoo hin samiin haala kamiin akka turuu qabu kan nuuf ibsuudha,

Fayyaa ilkaanii osoo addaan hin kutuun kunuunsa nuti ilkaan keenyaaf goonu barbaachisaa fi ilkaan keenya akka hin shamne, hin tortorree fi miidhaan biraa akka irra hin geenye kan taasisuudha. Kanaaf ilkaan keenya yeroo kamiyyuu taanaan qulqulleessuu fi yeroo tokko tokkoo immoo deemnee miicinsa ilkaanii taasisuun barbaachisaadha.

Fayyaa sammuu keenyaa eeguun barbaachisaadha. Wantoota naannoo keenyatti argaman fi ogeeyyiiwwan fayyaa garaa garaa dubbisuudhaan haala saniin fayyaa sammuu keenyaa eeguun barbaachisaadha.

Fayyaan sammuu isa baay'ee barbaachisaa fi wanta hunda dursudha. Kanaafuu fayyaa sammuu keenyaa eeguuf wantoota barbaachisoo ta'an gochuu qabna.

Fayyaa sammuu namaa eeguudhaaf egaa wantoonni barbaachisoo ta'an hedduutu jiru. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti kaasuu kan dandeenyu hawaasummaa gaarii fi hawaasa gaarii keessatti sammuu keenya bilisaan akka yaadu taasisa.

Fayyaan ilkaanii barbaachisaa fi wanta bu'uura ta’e dha. Fayyaan ilkaanii of keessatti wantoota garagaraa kan qabatudha. Fayyaa ilkaan keenyaa eeguu kan nuti dandeenyu karaawwan mana yaalaatiin yookaan ogeeyyii fayyaatii fi kan ofii keenyaan mana keenya keessatti taane kunuunsa ilkaanii taasisuuf fayyaa ilkaanii eeguu dandeenyudha.

Fayyaan ilkaaniifaa akkuma beekuma karaalee garaa garaatiin eegamuu danda'aa. Karaaleen fayyaa ilkaan keenyaa itti eeguu dandeenyu keessaa tokko afaan keenya qulqulleessuun yookaan immoo ilkaan keenyaa qulqulleessuun malleen aadaa kanneen akka haxooftuuwwan ammayyawwaa fayyadamuu fi saamunoota ilkaanii garaa garaa fayyadamnee qulqullina ilkaan keenyaa eeguu kan dandeenyuudha.

Sammuu fayyaa qabeessa ta'e tokko uumuuf haalota akkamii keessattiyyuu sammuu keenya yeroo tokko tokko of gaddisiisna yookiin ammoo turtiiwwan wayiin booda sammuu keenya mana yaalaa geessinee yaalchisuun baay'ee barbaachisaadha.